Ame ene aewo tɔ ɖe aɖakago aɖe si ƒe amadede le abe aŋugbaɖiɖi ene eye ŋutsu aɖe tɔ ɖe aɖakago sia me eye ameawo le ga xɔm.

Nyɔnu aɖe kple via nyɔnuvi wole woƒe aƒeme ƒe abɔme he le seƒoƒo wo dom, tsi go si wo tsɔ do na tsi seƒoƒoa wo hã le wo gbɔ.

Mɔto fiase aɖe me. Fiase vovovowo le teƒe sia eye awu geɖewo le fiaseawo me. Amewo tɔ ɖe fiase sia ŋgɔ hele awuawo ƒlem.

yameʋu srafo tɔ aɖewo le mɔdodo aɖe dzi ɖewo tsɔ amekuku ɖaka si wótsɔ Ghana flaga ƒe dzesi tsɔ bu aɖaka sia dzi ye seƒoƒo le aɖaka sia dzi

Ŋutsu enea ɖewo le dɔwɔm tso abɔ ƒoƒe teƒea ɖe ŋu, wole ʋewo dom ɖe abo ƒo ƒea, eye ɖewo dzeklo ɖe teƒe sia he le ʋe sia dom.

Tɔ dzi sasra aɖe si womewu enu o la le teƒe sia ɖeka hã wowu nu eye ŋuwo le edzi zɔm, ŋuwo tɔ ɖe teƒe sia eye gakpo vovovowo le teƒe sia.

nyɔnu evɛaɖewo le kɔƒɛ aɖe mɛ lɛ mɔdodo aɖe dzi nyɔnu ɖeka bubunɔ anyi ɖe dzokɛkɛa'ɖe dzi eye wò de agba ɖe dzokɛkɛ sia megbe ɖeka tɔɖe dzokɛkɛ sia megbe eye wobla taku

Ametikpakpɛ aɖe si le nu ƒom, hewɔna nu vovovowo, hezɔna le teƒe aɖe si amewo bɔ ɖe eŋuti hele kpɔm. Wotsɔ nukpɔmɔ aɖe de akɔta nɛ eye kaɖi le sisim le ŋku dzi nɛ.

Ƒuƒui ƒe aɖe le keme, ame geɖewo le mɔdodo sia dzi heyina teƒe aɖe, ɖewo nɔ anyi ɖe kposɔ dzi eye ɖewo hã le afɔ zɔm.

Etsi gã aɖe dza le du aɖe me eye wòxɔ dua me ƒe mɔdodowo dzi, tsia yɔ ɖe mɔdodo siawo dzi eye amewo le tsi sia me, ɖewo lé gasɔ ɖe asi eye ɖewo hã le keke vovovowo me.

Nyadzɔdzɔ dɔwɔla gbogbo aɖewo le teƒe aɖe eye wotsɔ nɔnɔmetata ɖemɔwo ɖe asi hele nɔnɔmetata geɖewo ɖem le ƒuƒoƒe sia.

Dzɔdzɔme ŋutinunyala aɖewo le dɔwɔƒe aɖe eye wodo asiwuiwo, ame siawo nye nyɔnuwo eye wole dzɔdzɔme ŋutinu srɔ̃m le teƒe sia. Wodo awu ʋe lɔbɔwo.

Sɔhɛ aɖewo le xɔa ɖe me eye wole fefem. Ɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigba eye ɖewo hã Do woƒe asiwò ɖe dzi eye xɔme tso vɔ yibɔ le xɔ sia me

Ŋutsu aɖe tsyɔ̃ akɔ ɖe teƒe aɖe eye ɖeviwo.. ɖevi aɖewo hã bɔbɔ ɖe exa eye wòle dziɖegbeŋuse ŋutidɔ fiam wo, ɖevi ŋutsuvi ɖeka medo awu ɖe dzime o.

Lamesedɔwɔƒe aɖe. le xɔ sia me la, ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋuti eye wodo asiwui asiwuiwo eye ŋu nyɔnu eve hã tɔ ɖe anyi etsɔ agbale kple nuŋlɔti ɖe asi.

Modzkaɖexɔ aɖe me. Ame geɖewo le teƒe sia hele modzaka kpɔm. wonɔ anyi ɖe zikpui bɔbɔewo me hele nu siawo kpɔ.

Nyɔnu aɖewo le teƒe aɖe le adzalewɔwɔ srɔ̃m. Wowɔ dzale siawo ɖe kplɔ aɖe dzi eye nyɔnuawo do asiwui hetsɔ le dɔ sia wɔm.

Awusatɔwo le awusatɔwo ƒe gbedoxɔ me. Wo bubɔnɔ anyi ɖe anyigba eye wonɔ gbe dom ɖa. Geɖewo ɖɔe kuku ɣi ɖe ya le anyi nɔƒe sia.

Mɔdodo aɖe dzi le ablotsi, mɔdodo sia gblẽ eye mɔdododɔwɔlawo le mɔ sia dzram ɖo xɔ kɔkɔ aɖewo le mɔdodo sia xa eveawo dzi.

Agble de nyigba aɖe dzi, agbledemɔ aɖe le teƒe sia eye agbledelawo ƒo xla mɔ sia hele mɔ sia kpɔm. wole nu fia wo tso mɔa ŋuti.

ƒu aɖe to, akro aɖewo tɔ ɖe aƒu sia to eye nyɔu aɖewo hã le aƒua to hele nu nyam. Ɖewo nɔ anyi eye ɖewo tsyɔ akɔ hele nu siawo nyam.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe nuɖuƒe aɖe. Kplɔ̃ aɖe le wo ŋgɔ eye nuɖuɖu le kplɔ̃ siawo, kplɔ̃ sia dzi. Nyɔnua lé agɔnɛ ɖe asi eye ŋutsuvia lé ha vivi aɖe le atukpame ɖe asi.

Xɔtula aɖewo le xɔtudɔ wɔm le teƒe sia amesiawo nye ŋutsuwo ɖewo le ba si woblu hetsɔ le xɔ sia tum la ɖe asi ɖewo ha le ekɔm ɖe xɔa ŋti

Keteke mɔ dolawo le keteke mɔa ɖe dom, ŋutsu siawo le dɔa wɔm vevie, ɖewo lé gakpo ɖe asi he tsɔ le dɔ sia wɔm, wo kata wo ɖiɔ ga kuku ɖe ta.

Modzakaɖeƒe aɖe, nyɔnu aɖe do awu ʋi ŋlaya tɔ ɖe teƒe sia eye wòtsɔ xexi aɖe ta. Ŋutsu aɖe hã dze klo ɖe eŋugɔ lé asi nɛ, amewo tɔ ɖe afi ma le wo kpɔm.

Nuwametɔ aɖewo le teƒe aɖe, wonɔ anyi heƒoxla eye wolé nɔ nɔnɔewo ƒe asiwo eye wodo wo ɖe dzi, wonɔ anyi ɖe wametɔwo ƒe keke me.

Tsaɖila aɖewo va kɔƒɔ aɖe me be yewoava kpɔ blemablema xɔtutu aɖewo. Nyɔnu aɖe tɔ ɖe blema xɔtutu sia ŋgɔ hele nya ɖem nyame ɖem na wo.

Fiase aɖe me si yɔ fũu kple kuku amadede vovovowo nyɔnu aɖewo tɔ ɖe kuku siawo ŋuti eye woɖiɔ ŋɔti..ŋɔtidzibunu.

Asi abɔƒoƒe, nyɔnu etɔ wo le hoŋlim le asi abo sia ƒoƒo me, nyɔnuvi ɖeka tsɔ asi abo sia ɖe asi eye wòtsɔ ŋɔtinu tsiɔ eƒe ŋɔti.

Ƒu aɖe to, akro vovovowo le teƒe sia eye tɔdzidelawo le kroa ɖeka gbɔ hele woƒe ɖɔwo ɖɔm ɖo hena tɔdzidede.

Ame geɖewo le fli me kple woƒe nu gowo, wole tsi dim, be yewoa ku, nyɔnuwo le wo me, eye ŋutsuwo hã le wo me, ɖeviwo hã le o me.

Nuwɔmetɔ aɖew le ho ɔlim le aboƒoƒo me. Wo le abo sia ƒom le abo ƒoƒe aɖe. wo le woƒe atizɔtiwo ɖe asi etsɔ le abo sia ƒom eye ame geɖewo tɔ hele wokpɔm.

Akro kuku hoŋliŋli aɖe le edzi yim le tɔ aɖe dzi. Ŋutsuwoe le ho sia ŋlim. Ɖewo do awu dze ɖe dzime eye ɖewo hã do aŋtiɖiɖi dzimewuiwo hele ho sia ŋlim.

Tsiƒuƒu teƒe aɖe. tsiƒuƒu hoŋlila geɖe wotɔ ɖe teƒe sia eye wo le woƒe de du ƒe flagawo ɖe asi. Ame siawo nye nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Wogbɔna hoŋlige na tsiƒuƒu.

Ɖɔkplɔla aɖewo le ƒu aɖe dzi le akro me hele ɖɔ kplɔ. Woƒe ɖɔ la ɖe elã vovovowo eye wo le ɖɔ la hem va akroa me.

Tsi go gã yibɔ aɖe le xɔ sɔe aɖe tame, amewo tɔ ɖe tsi go gã sia ŋgɔ he le tsi kum eye ŋutsua ɖe nɔ anyi ɖe tsi go gã sia xa.

Tɔdziŋu aɖe le tɔ aɖe dzi. Amewo yɔ tɔdziŋu sia me fũu. Ɖewo le tɔdziŋu sia dzi eye ɖewo lia dziƒo. Flaga aɖewo hã le tɔdziŋu sia dzi wotsɔ teƒe aɖe yina teƒe bubu.

Hoŋliŋli aɖe le edzi yim le tɔ aɖe to. Wotsɔ atupkawo ƒe ŋutunui da ɖe kplɔ aɖe dzi wotsɔ le ho sia ŋlim. Ŋutsuwo ele wɔna sia wɔm.

Ƒua ɖe to si amewo le fū, geɖewo ɖo abawo ɖe tɔaƒo, he le ya xɔm, xɔ kɔkɔa ɖewo hã le tɔ sia ŋuti.